Monalenale uuyuni sho ka wali wa huma komeho, aantu okwali wo haya ende komalupadhi gawo ngele taya yi nande opo mahala pena iinano iile. Uuyuni so nee wa tameke okuhuma komeho, okweya wo iihauto mbyoka hayi vulu oku tu fala mpoka twa hala okuya ngele nande opena iinano iile.

Oongombe nenge nditye oonkwandambi odha simana moonkalamwenyo dhetu oshoka ohadhi tu kwathele nohadhi tu pe iinima oyindji. Oongombe ohadhi tu pe wo omahini gokulya, oongombe ohadhi tu pe wo iipa mbyono hayi l

Iikwila oyo yimwe yomiikulya yOshiwambo ya simana yo itoye tayi hala oku tokola omalaka gaantu. Ohayi ningwa wo muusila womahangu, omeya, osuuka nomongwa omushona goku towaleka.

Oombaka odho dhimwe dho miinamwenyo yomegumbo yasimana noonkondo monkalamwenyo dhetu. Oimbaka ohadhi tu pe onyama yokulya , ohadhi tu pe woo omayi go kulya nenge go kulanditha.

Oohi odha simana oshoka odho hadhi tupe uukolele womomalutu getu. Odha simana woo oshoka aantu otaya vulu oku eta po dhilaadhilo lyokudhi landitha yi imonene iimaliwa yawo.

Oondjuhwa nenge nditye ookahadha, odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka ya simama noonkondo. Oondjuhwa ohadhi tupe onyama yokulya, oshowo omayi gokulya. Onkene omuntu ngele okwahala okulanditha oondjuhwa, otavulu oku etapo edhiladhilo ndyoka, opo iimonene mo iimaliwa ye.

Iimeno oya simana oshoka oyo hayi opaleke omagumbo getu. Iimeno mbika oyapumbwa okutekelwa kehe esiku opo woo yikale yina omwenyo notayi kala ya ziza nawa. Iimeno mbika otayi vulu oku landithwapo oshoka opena aantu mboka kayena iimeno momagumbo gawo.

Aantu oya pumbwa oku kala taya tekele iimeno yawo kehe esiku opo iimeno yikale yakola nawa yo yi kale wo ya ziza nawa. Iimeno ngele oyaziza ohayi kala tayi monika nawa ohayi tupe wo ombepo ombwaanawa yokufutha.

Iimeno oya simana moonkalamweyo dhetu oshoka oyo hayi opalekitha omagumbo getu, iimeno mgele oya ziza nawa ohayi kala tayi monika nawa noonkondo. Ihe ngele iimeno oya thita unene ohayi eta iinamwenyo mbyoka inayi halika ngaashi omayoka.

Oondjuhwa odha simana oshoka ohadhi tu pe iinima oyindji moonkalamwenyo dhetu. Oondjuhwa ohadhi tu pe woo omayi goku lya, omayi ngoka otaga vulu oku landithwa opo aantu yiimonene mo iimaliwa yawo.

Ongombe nenge nditye onkwandambi, oya simana moonkalamwenyo dhetu, oshoka ohayi tupe omahini gokulya, nosho wo onyama yokulya. Onkwandambi ndjika opo yi kale yina oonkondo, yo yikale ya ondoka nawa, ohayi li woo omwiidhi.

Iikombo nande nditye oonewe oyo yimwe yomiinamwenyo yomegumbo yasimana monkalamwenyo dhetu. Iikombo ohayi tupe onyama yokulya ohayi tupe woo omahini gokulya nokulanditha. Iikombo ohayi vulu oku gandjwa kaafuko onga omagano poohango dhawo.

Moshilongo shetu shaNamibia omu na omihoko odhindji dhayoolokathana . Omu na woo aaHimba , aaHerero , aaDamara oshowo aaWambo. Aawambo ohaya zala oondhelela oontiligane .

Aantu ngele ya likolamo oshindji momatsa gawoo, otaavulu woo okweetapo edhiladhilo lyokulanditha shoka yalikolamo. Ngaashi woo iilya, iilyawala, omakunde, omapungu nosho tuu.

Moshilongo shetu shaNamibia omuna iinima oyindji iiwanawa yopaunshitwe mbyoka hayi etitha woo aataleli po yiilongo taya zi kiilongo yi ili noyi ili yeye ya yatalele po oshilongo shetu shaNamibia. Ngaashi omuna woo ehala mpoka efuta tali tsakanene noondundu.

Moonkalamwenyo dhetu otwa pumbwa wo omiti. Omiti ohadhi gandja wo ombepo yokufudha ano oxygen, omiti ohadhi gandja wo nomizile.

Moshilongo shetu shaNamibia omu na woo iinamwenyo oyindji yomokuti mbyoka hayi etitha woo aatalelipo taya zi kiilongo yi ili noyi ili yeye yatalelepo oshilongo shetu Namibia . Iinamwenyo mbika ongaashi oondjamba , uumenye nosho tuu .

Oombwa dhomomeya oyo yimwe yomiinamwenyo yomomeya ya simana noonkondo oshoka ohadhi eta aatalelipo yoshilongo taya zi kiilongo yi ili noyi ili yeye ya talele po oshilongo shetu shaNamibia. Oombwa dhomomeya ohadhi tupe wo onyama yokulya. Ohadhi tupe wo nomagadhi ngoka hatu longitha oku kokeka omafufu getu gokomitse.

Iimeno oyina omauwanawa ogendji, iimeno oyo woo hatu longitha okoopaleka omagumbo getu. Iimeno ohayi kala tayi monika nawa ngele yaziza nawa. Opuna aantu mboka kaaye na iimeno mamagumbo gawo, onkene mboka ye na iimeno momagumbo gawo otayavulu okweeta po edhiladhilo lyoku landitha iimeno mbika.

Oohi dho momeya odha simana moonkalamwenyo dhetu, ohaya oshoka odho aantu haa li , opo ya vule oku kala ye na uundjolowele wolutu. Oohi ota dhi vulu wo noku landithwa opo aantu yi imonene iisimpo yawo.

Oohi odha simana oshoka odho hadhi tupe uukolele womalutu getu . Odha simana wo oshoka aantu otaya vulu okudhi landitha yi monenemo wo iimaliwa nenge iisimpo yoku landa oompumbwe dhawo dhopawumwene.

Muuyuni wonena iinima oya ninga ondilo, onkee aantu oye ya po nomadhiladhilo gokukuna iimeno yawo megumbo. Ohaya kuno wo omatama, oonyanga , ookanonakamundesha nosho tuu.

Aantu monale okwali woo haya longitha omayemele gomeya oku tekela iimeno yawo. Uuyuni sho wa tameke oku huma komeho, okweya woo ominino dhomeya ndhoka hadhi vulu oku tekela iimeno meendelelo.

Oondjuhwa odha simana moonkalamwenyo dhetu oshoka ohadhi tupe onyama yokulya . Oondjuhwa ohadhi tupe wo omayi gokulya nenge gokulanditha . Omuntu ota vulu wo okulanditha oondjuhwa ndhika iimonene mo iimaliwa

Moonkalamwenyo dhetu otwa pumbwa wo tukale tuna ohole yiimeno yetu . Iimeno oya simana oshoka oyo hayi opaleke omagumbo getu . Omuntu ota vulu wo oku etapo edhiladhilo lyoku kuna iimeno eta vulu woo oku keyi landitha kwaamboka kaayena iimeno momagumbo gawo .

Oombwa dhomomeya odho dhimwe yomiinamwenyo yo momeya yasimana noonkondo oshoka ohadhi eta nohadhi ithana aatalelipo yoshilongo ngaashi shetu shaNamibia yeye woo yatalelepo oshilongo shetu.

Ondjima oshinamwenyo shimwe shomokuti sha kotoka shina oondunge noonkondo . Oshina woo ambala oondunge dhithike poondunge dhomuntu . Ondjima ohayi li woo omabanana , omayapela noshowo omandjembele.

Ondjuhwa yoshiwambo ngele ya telekwa nawa komuntu eshishsi, ya telekwa nawa nomagadhi goshiwambo tamu tetelwa woo oonyanga nomatama, ohayi kala ya hala oku yokola omalaka getu.

Monalenale uuyuni sho kwali inaawu huma komeho, aantu okwali haya longitha iiti okutunga omagumbo gawo. Uuyuni sho wa tameke okuhuma komeho, aantu oya tameke woo okutunga omagumbo gawo noondhopi .

Aantu ngele oyamona kutya oyalikolamo oshindji momapya gawo, otaa vulu woo okweetapo edhiladhilo lyo ku landitha iilikolomwa yimwe opo ya vule woo okupamboka inaa likolamosha momapya gawo. Ngaashi omakunde, iilya, iilyawala no sho tuu.

Oondjuhwa ohadhi ithanwa wo ookahadha oshoka ohadhi hadha unene momagumbo. Oondjuhwa dhika odhasimana oshoka odhowo aantu taya vulu okulanditha opo yi imonenemo iisimpo yawo.

Oonkwandambi oyo yimwe yomiinamwenyo yomegumbo yasimana noonkondo. Oonkwandambi ohadhi tupe woo onyama yokulya, nomahi gokulya nosho woo omahini ngoka aantu taavulu okulanditha. Oonkwandambi oyo woo yomiinamwenyo hayigandjwa nopoohango ngele tope nande omufukoo omagano.

Onkoshi oshinamwenyo shimwe shomiinamwenyo sha simana noonkondo. Otashivulu woo okweetamo aatalelipo yoshilongo taazi kiilongo yiili noyiili yeye yatalelepo woo oshilongo shetu sha Namibia.

Onduli oshinamwenyo shimwe shomiinamwenyo yomokuti moshilongo shetu sha Namibia sha simana noonkondo. Onduli oshinamwenyo oshileka nosha fuula aantu oyendji yaza kiilongo yi ili noyi ili oshoka kiilongo yawo kakuna oonduli.

Oondjuhwa nenge ookahadha oyo yimwe yomiinamwenyo ya simana moonkalamwenyo dhetu. Oondjuhwa ohadhi tu pe wo onyama yokulya. Ohadhi tu pe wo omayi gokulya nenge gokulanditha. Omuntu ngele okwa hala okutekula oondjuhwa dhe oha vulu wo okuya po nedhiladhilo lyokulanditha, opo i imonene mo iimaliwa ye nenge iisimpo ye.

Oondjuhwa nenge nditye ookahadha oyo yimwe yomiinamwenyo yomegumbo ya simana. Oondjuhwa ndhika ohashi ithanwa ookahadha oshoka ohadhi hadha unene momagumbo. Oondjuhwa dhika odha simana oshoka ohadhi tupe woo omayi gokulya nogoku landitha opp tu imonenemo iisimpo yetu.

Moshilongo shetu shaNamibia omuna woo iinamwenyo oyindji yomokuti. Iinamwenyo mbika ongaashi oonduli, uumenye, nosho woo oondjamba. Oondjamba oha dhi eta woo aatelipo yoshilongo tayazi kiilongo yi ili ye ye ya talelepo oshilongo shetu Namibia.

Omatama ogasimana moonkalamwenyo dhetu, oshoka ogo ha ge tupe uukolele womalutu getu. Omatama oha ga lonigithwa woo nokutela, opo woo iikulya yi kale yatowala nawa, omatama oha ga vulu woo nokulandithwa, opo aantu yiimonene iimaliwa yawo.

Oondjuhwa odha simana moonkalamweyo dhetu noonkondo. Oondjuhwa otadhi vulu okutekulwa kaantu oshoka ngele ye dhi tekula ohadhi kala dha koka nawa, notadhi vulu wo okulandithwa opo aantu ya imonenemo iisimpo yawo ya vule wo okulanda oompumbwe dhawo dhopaumwene.

Iimeno opo yi kale ya ziza nawa, oya pumbwa oku kala lela tayi tekelwa nomeya ga gwana. Iimeno ohayi kala tayi monika nawa ngele ya ziza nawa, nohayi vulu woo okutupa ombepo ombwaanawa yokufudha.

Omiti dhomabanana, omiti dhimwe hadhi kwata lela ethimbo okukoka, ashike ohadhi tupe wo iiyamati ano omabanana ngoka hagavulu okulongithwa okuninga iikuki. Ohaga vulu wo okulandithwa opo aantu yi imonenemo iimaliwa nenge iisimpo yawo.

Oonyanga odha simana monkalamwenyo dhetu oshoka ohadhi pe omalutu getu uukolele. Oonyanga otadhi vulu oku landithwa opo aantu yi imonene mo iimaliwa yawo.

Oohi odha simana oshoka odho woo aantu haya li onga iikulya mbyoka hayi tupe uukolele komalutu getu . Omuntu ota vulu oku hogolola nkene ahala oohi dhe dhi telekwe . Ota vulu woo oku dhi teleka momeya nenge edhi kange momagadhi.

Monale nale uuyuni sho kaa wa li wa huma komeho , aantu okwa li wo haya longitha oondoongi oku pulula omapya gawo, opo ya vule woo oku kuna mo. Uuyuni ne sho wa tameke oku huma komeho, okwe ya wo omambakumbaku goku pulula momapya getu, opo kaa tu kwate ethimbo olindji momapya.

Oonewewe oyo yimwe yomiinamwenyo yomegumbo yasimana noonkondo. Iikombo ohayi tupe onyama yokulya, ohayi tupe woo oshipa shawo. Iikombo ohaayi vulu okulandithwa po opo aantu yi imonene mo iisimpo yawo.

Puundama, pomatale oshowoo pulwe ohapukala pwa ndhindhililkwa kutya ohapu kala oohi. Ohapu kala pwa ndhindhililkwa nomapulakata. Shika ohashi etitha aantu kaaya mbwinde , okukakeka momeya oshowoo okutekamo molwaashoka omuna oohi. Ngele dhakoko ohadhi fala komahala gomashingitho opo aantu yiimonenemo iiyemo.

Oohi dhokulya haaluhe hadhi adhika momafuta nenge momilonga. Oohi dhimwe ohadhi adhika moofalama, ano popepi nomagumbo gaantu. Oohi odha simana oshoka ohadhi gandja uundjolowele wolutu, dho ohadhi gandja wo oshimaliwa, oshoka omuntu ota vulu okulanditha oohi opo amone iisimpo.

Oshikunino shiimeno. Iimeno otayi tekelwa komeya ta ga zi mevi opo yi koke nawa. Iimeno oya kunwa mevi ewanawa ,evi eluudhe nawa lyo olya tuta nawa niimeno.

Oshilongo shetu Namibia sho sha humu komeho, osha tungu woo omahala omawanawa gokwiinyanyudha. Momahala muka omo hamu lala aantu mboka haya zi kiilongo yi ili noyi ili taye ya ya talele po oshilongo shetu Namibia.

Oondundu oonene dhi li mumwe nomiti tadhi yalulwa oondatu noombali. Omamanya, iikogo, egulu embulau lya yela shekesheke.

Oonyanga odha simana moonkalamwenyo dhetu oshoka ohadhi tupe uundjolowele molutu. Odhina woo oovitamine dhoka hadhi wathele omalutu getu gakale gena oonkondo nenge uukolele. Oonyanga ohadhi vulu woo okulandithwa moositola opo wuu aantu yi imonene iimaliwa yawo.

Ofaalama yoondjuhwa oyina ondjuhwa odhindji oondema nekondombolo limwe enene li li pokati koondjuhwa oonkiintu. Oondjuhwa odha londa moshikuku shoondjuhwa.

Oohii odhasimana oshoka odho hadhi liwa kaantu osho wo kiinamwenyo yimwe. Moohi otatuvulu okumona mo oshimaliwa ngele omuntu atokola okulanditha.

Opo aantu ya vule oku likola nawa mempya lyawo, oya pumbwa oku kuna iimeno yawo mevi lya tuta nawa lyo oli na nuukolele nawa. Ashike ngele evi olya tuta lela lela li na nomeya, omiti otadhi vulu oku mbutilamo mevi yo iimeno tayi vulu oku kala ina yi mena nawa.

Ngele omuntu ke na oshimaliwa shokuya kositola a ka lande ondjushwa yokulya megumbo ota vulu okutokola a tekule oondjushwa dhe mwene megumbo te dhi pe nande iilya nomeya, opo dhi kale dha kola nawa dho odha koka nawa. Oondjushwa otadhi vulu wo noku mu pa oshimaliwa shaashi ohadhi e ta omayi. Omayi ngoka otaga vulu okulandithwa.

Omagumbo geli gahetatu geli pondje ga tema ge li kokule niipundi mbyoka ya tema oolamba ombwaanawa. Iipundi niitafula oyi li itatu yi li popepi nondundu.

Moshilongo shetu shaNamibia ha aluhe Oohi hadhi adhika mo mafuta nenge wo mo madhiya omanene. Oshoka omuntu ye mwene ota vulu oku yapo nedhilaadhilo lyoku tekula Oohi dhe pegumbo. Oohi dhika odha simana oshoka odho hadhi liwa kaantu, na omuntu ota vulu wo oku dhi landitha imonene mo iisimpo ye.

Iikunino oya simana oshoka nge ka puna iimaliwa yo kuya mositola wu ka lande nande iiyimati yoye .Oto vulu ike oku kuna iiyimati yoye ngoye mwene, opo waa vule oku hepeka iimaliwa yoye wuye kositola. No ku landitha ngaa iiyimati yoye mbyoka wa kuna mo shikunino.

Monalenale ngele egumbo okwali li na oondjuhwa oontokele odhindji, okwali sha talikako onga oluhepo. Muuyuni wo nena kehe ondjuhwa oya simana. Oondjuhwa ohadhi tu pe omayi gokulya. Oondjuhwa otadhi vulu wo nokulandithwa, dho ohadhi tu pe wo onyama yokulya.

Monale sho uuyuni ka wa li wa huma komeho, aantu ngele ya teya iilya ohaye yi pungula muunyongo wiilya. Uunyongo mbuka wiilya owa simana oshoka ohawu pungula mo iilya opo yaa kale ya tukwa nenge yaa ningile mo nayi . Muunyongo wiilya mbuka omo wo kwa li hamu holama aakwiita yetu yaNamibia sho kwa li ku na iita nale.

Omatama oga simana woo moonkalamwenyo dhetu oshoka ohage tupe uundjolowele wolutu go ohaga vulu woo noku tupa oshimaliwa. Ngele omuntu okuna nande ofaalama yomatama ota vulu woo oku likola omatama ge, ye tega pakele nawa ye tega landitha po woo a monemo oshimaliwa she.

Oonkwandambi nenge nditye oongombe oyo iinamwenyo ya simana mokunkalamwenyo kwetu oshoka ohadhi dhana oonkandangala odhindji moonkalamwenyo dhetu. Oongombe ohadhi tupe onyama, ohadhi tupe oshipa shawo opo wo ninge hatu ningimo iizalomwa yetu. Oongombe odho nowoo hadhi longithwa okutoma nenge oku tsela peehango, dho ohadhi vulu woo nokweeta iimaliwa onga nande omuntu a hala oku landitha ongombe.

Ombaanga oshinima oshinene shasimana moNamibia. Ondjamba oshinamwenyo shomokuti . Oshinamwenyo shika oshasimana molwaashoka ohashi hili aazayizayi. Kakele kwaashono ondjamba oyanika oshiponga molwaashoka ohayi dhipaga aantu.

Ngele okuna etango tali fike nayi, iimeno ihayi okumena nawa yo yimwe ohayi pipo nokuli, muuyuni sho wa humu komeho aantu ohaa longitha omatala moka haya tula iimeno yawo, opo woo iimeno yawo yimone omuzile gwagwana nawa yo kaayi pye komutenya.

Monalenale sho uuyuni kawa li wa huma komeho, aantu okwali haya pulula omapya gawo noondongi. Uuyuni sho wa tameke okuhuma komeho, okweya omambakumbaku nomashina gokupululitha, opo yavule okukuna momapya gawo nawa.

Pehala ngele opena omiti imile dha ziza nawa nenge omwiidhi gwaziza nawa kehe gumwe opota hala okukala , omuntu ota vulu wo okuyothelapo onyama nenge etepo ohauto ye yikale momuzile.

Oondjuhwa odha simana lela monkalamwenyo dhetu oshoka ohadhi tupe oshindji ongashi onyama yokulya, omayi noshowo niimaliwa oshoka otadhi vulu oku landithwapo opo aantu yi imonenemo iimaliwa yawo nenge iiyemo. Oondjuhwa opo dhi kale dhakola nawa nokulya opo wo noho dhi ete omayi odha pumbwa oku kala lela tadhi li iilya oshowo tadhi pewa omeya ngele dhase nota.

Oohi haadhihe hadhi monika momafuta nenge momilonga, oohi dhimwe ohadhi tekulwa kaantu yomoNamibia ano aantu otaya vulu okuninga po oofaalama dhawo dhoohi momagumbo, taya tungu nande uundama wawo womeya moka taya kala taya tekulile oohi dhawo.

Haaluhe oohi hadhi adhika momadhiya omanene nenge momafuta. Muuyuni wonena aantu ohaya ningi oofaalama dhawo dhoohi pegumbo. Oohi odha simana oshoka ohadhi tupe uundjolowele noshowo iitungithilutu yetu.

Ookahadha nenge oondjuhwa odha simana, oshoka ohadhi tu pe omayi dho ohadhi tu pe onyama yokulya. Uuna inoo hala nenge ku na oshimaliwa shokulanda omayi mositola oto vulu owala okutekula oondjuhwa dhoye pegumbo, opo dhi ku pe omayi.

Oonkwandambi nenge nditye oongombe oyo iinamwenyo ya simana moonkalamwenyo dhetu. Monalenale oongombe okwali hadhi kala miigunda, paife uuyuni shi wa tameke oku huma komesho aantu ohaya tokola oku tunga omikala dhoku kala oongombe dhika. Oongombe ohadhi tupe onyama oshowo omahini.

Moshilongo shetu Namibia omuna iinamwenyo oyindji yomaludhi ga yoolokathana omuna woo iinamwenyo yomegumbo nosho wo iinamwenyo yomokuti. IInamwenyo yomokuti ongaashi oondjamba, uumenye, oonduli nosho tuu.

Omeya oga simana oshoka ohatu ga longitha mokutekela iimeno miikununo yetu uuna ngele yasa enota. Omeya oga simana woo shaashi ohaga yogithwa iizalomwa yetu, ohaga iyogithwa. Omeya oga simana oshoka ohaga nuwa kiimuna yetu noshowoo okunuwa kaantu uuna yasa enota.

Elalakano limwe sho aantu haya zi kiilongo ya wo yi ili noyi ili yeye ya talele po oshilongo shetu Namibia, oshoka moSwakopmund omuna ehala moka ta mu monika efuta tali tsaakanene noondundu. Ohapu kala pwa opala nawa, ohaku zi aantu oyendji yeye ya thaaneke uuwanawa mboka.

Oshilongo shetu sha Namibia sho sha humu komesho, osha tungu omahala ogendji gokwiinyanyudha. Omuntu nge okwa vulwamo nande omegumbo ota vulu woo okuya pomahala mpoka opo a kiinyanyudhe. Pomahala mpoka ohapu kala pena omeya goku yoga nongele okuna nande uupyu, omuntu ota vulu oku yoga momeya ngoka.

Pehala ngele opuna ongwena ya ziza nawa, kehe gumwe ota vulu oku kala a hala okukala pehala mpoka. Opo woo aantu taya noku yotha oonyama dhawo, opo woo aantu taya vulu ku kala ya lala, ohapu kala wo puna nomiti dhina oongala oombwanawa. Oongala ndhoka otadhi vulu okulongithwa okoopaleka momagumbo opo mu kale tamu monika nawa.

Moshilongo shetu omuna omahala ogendji gokwiinyanyudha. Omuntu ota vulu okutokola a ye nande opehala mpoka a ka yoge opo i iyuvithe nande ombepo ombwaanawa ngele ku na uupyu.

Oongombe odhindji. Oongombe odha simana oshoka ohadhi tupe onyama, omaluwinga gokukola omagongo, noshowo iimaliwa, oshoka ohatu vulu okulanditha oongombe opo tumone mo sha.

Aantu oyendji ngele oya likola oshindji momapya gawo, otaya vulu oku etapo edhilaadhilo lyokulanditha. Otaya vulu okulanditha omakunde, omapungu, iilya, iilyawala , oofukwa nosho tuu. Aantu mboka inaya likola mo sha momapya gawo otaya vulu wo okulanda iinima mbika opo wo yiipange wo.

Opo omuntu iimonene mo iisimpo nenge oshimaliwa she mu kehe shoka ta ningi ota vulu woo okuya po nedhiladhilo opo a tekule oondjuhwa nenge ookahadha ye. Oondjuhwa dhika odha simana oshoka ohadhi tu pe onyama, ndho woo ohadhi tu pe nomayi goku lya. Omayi otaga vulu oku longithwa oku ninga iikuki nosho wo oku landithwa.

Uuwanawa wiimeno, iimeno oya simana lela shaashi ohayi opaleke egumbo. Oshimeno ngele osha ziza nawa sho oshina oongala dholwaala olwaanawa, ohashi kala lela oshiwanawa shaashi ohadhi opaleke egumbo dho oongala ohadhi vulu woo nokulongithwa okulandithwa moositola nande opesiku lyohole ano ovalentine.

Monalenale nale shoka uuyuni kwali inawu huma komeho aantu okwali haya longitha owala omagulu gawo gaali oku enda. Uuyuni sho watameke oku enda wu uka komeho okweya iihauto ano yoku tu fala hoka twahala okuya ngele pena iinano iile.

Ombwa nenge nditye katali oyasimana oshoka oyo hayigamene omagumbo getu kiinima oyindji ongaashi woo kaantu mboka yena oonyala oonde ano aafuthi, omayoka noshowoo uumbishi.

Nalenale uuyuni sho kaa wali wa huma komeho egumbo ngele olina oondjuhwa oontokele odhindji otashi hala kutya omuna oluhepo. Ngaashingeyi uuyuni sho wa huma komeho kehe ondjuhwa oya simana nando oyi kale yina olwaala olutokele.

Monalenale moshilongo shetu shaNamibia sho uuyuni kaa wali wa huma komeho, aantu okwali haya longitha uundoongi oku pulula omapya gawo opo ya vule oku kuna. Uuyuni nee sho wa tameke okuhuma komeho opweya omambakumbaku gokupulula nosho wo omashina omanene gokupulula.

Oshikunino oshinene shoomboga dhomitse. Oomboga dhomitse odha kola lela nawa. Odha kunwa mevi ewanawa sho oshikunino osha dhikwa niiti ya kola nawa lela.

Aantu otaavulu okukala haayende nando okoondundu opo ya dhewuke nawa opowo omalutu gawo gakale gena uukolele, oondundu otadhi vulu woo oku eta aantu moshilongo okuza kiilongo yiili noyi ili opo yeye yatale uushitwa waKalunga kutya ouli ngiini, otawu vulu woo noku eta oshimaliwa moshilongo uuna aantu taye ya okutala oondundu dhika.

Moonkalamwenyo dhetu kehe gumwe ohadhiladhila shili noshili. Ongaashi okupungula omeya, opuna aantu yamwe haya pungula omeya gawo momandoloma omanga opuna yamwe haya longitha uunongo wawo wokutula iipilangi kumwe, meni taya tulamo othayila nomeya.

Moshilongo shetu sha Namibia omuna iinamwenyo ya yooloka, yimwe iinamwenyo yomokuti, omanga yimwe iinamwenyo mbyoka hatu zi nayo momagumbo ongaashi oondjuhwa noongombe niikombo. Ngele opena mboka ya hala okutalela po iinamwenyo yomokuti ohaayi yeke yi talele po mokuti ongaashi oondjamba noonduli nosho tuu.

Omukiintu gumwe ike eli mepya, ano ta pulula nokashina okashona kokupulula. Omuna enono nayi mepya, evi ola talala unene lo olina omeya, konima nokomeho okuna omiti omileleka. Omukiintu okwa zala etsilu komutse nombindja nohulukweya.

Haaluhe to adha oohi tadhi kwatwa momatale, omomilonga nosho wo mefuta. Omuntu otavulu wo okutameka po ofaalama ye yoohi opo a vule okukwata oohi dhe pegumbo. Oohi ohadhi tupe uundjolowele wolutu wo oohi otadhi vulu wo nokulandithwa opo omuntu a mone mo iimaliwa ye.

Embakumbaku ohali pulula epya, opo evi lyepya lyikale lili nawa opo aantu yawape okukunamo iilikolomwa yawo, yo yekeyi likolemo.

Monanale sho uuyuni kwakwali wa huma komeho kakwali kuna nande oohauto kuuyuni aantu okwali owala haa ende noompadhi dhawo mbali kehe mpoka ya hala okuya uuyuni nee sho wa tameke okuhuma komeho okweya oohauto dhoka hadhi tu fala mpoka twa hala okuya ngele pena iinano iile yokweeenda.